Apa pane ma wiru cheya nemakirashi ekubetsera vanhu vasinganyatsogona kufamba kana kuti vanenge vakuvara. Zvinoratidza kuti apa pachipatara. Pane matairisi aripo ari pasi pasaidhi pacho pane sherufu ine mishonga. Pane hwindo rine keteni mukati asi panze pakamira motokari.

Uyu musika unotengesewa hembe. Pane matirauzi nemashotsi ejini aripo. Matirauzi nemashoti aya ane makara akasiyana anosanganisira pingi, bhuruu, waiti, kaki nebhurawuni. Pane varume akamirapo. Mumwe akapfeka bhareta yegirei nehembe tsvuku netirauzi regireyi nebhutsu yebhurawuni.

Iyi inzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara. Kunzvimbo uku kune tsanga dzakareba zvisingaite. Pane zvimwe pepamara pane bhutu inoratidza kuti i "safety shoe" iripasi nemapepa nezvihembe zvakangowanda wandawo.

Iyi inzvimbo inorasirwa marara. Kunzvimbo uku kune mabhodhoro edoro neemadhiringi. Kune mapamba nemapepabhegi matema nezvigubhu zvemajusi zvakanzi fun and fresh. Kune masorawo akatsva. Nzvimbo iyi inoratidza kuti kunombopota kuchipisiwa nekuti kune madota ariko.

Pamisika panotengesewa girosari. Pane murume akapfeka hembe tsvuku netirauzi rebhuruu iro rinoratidza kuti ihovhorosi. Akaisa masiki. Muchingoro chake chaanotengesera zvinhu mune sipo yesefi yeMaq nesaradhi neMazoe eRasberry arimo.

Iyi itakishopu yeCoca Cola. Patakishopu apa pane mufananidzo wemunhu arikumwa dhiringi reCoca Cola uyezve pane mabhodhoro edhiringi reCoca Cola richiri nechinhu mukati. Padivi pacho panoratidza kuti panotengesewa asi hapasati paiswa mumvuri pasimbi dzakamira. Pane mavhiri nemabhaketsi zvinoratidza kuti panenge panoshandira vanhu vanogadzira mota

Imbwa itema ine mavara matsvuku. Imbwa iyi iri kuzvinanzva pamhino nerurimi rwayo rwakabuda panze. Imbwa iyi muhuro mayo inoratidza kuti yakasungwa inenge tambo kana cheni. Yakamira panzvimbo pane jecha nezvimasora zvishoma shoma zvimwe zvakaoma nezvimwe...

Ichi churu. Churu ichi chine mavhu akasvibira. Pachuru apa parikumera masora. Masora aya ane mashizha akati tsvukirukei asi anoratidza hupenyu. Kuseri kwechuru kunoratidza kuti kune miti iriko imwe ine mashizha neimwe ine zvitandawo zvakaoma.

Uyu muti unoratidza kuti unenge weMutohwe uri panze pejuraho padhuze nezhira. Padhuze pemuti uyu pakazara mapepa. Juraho iri rakavakiwa nepariseti, pasaidhi pacho pane dzimwe miti iripo.

Uyu munda wefodya. Fodya iyi ichiri kure nekukohwewa nekuti ichiri nemashizha egirini. Fodya iyi yakaisiwa mumibhedha yaka patsanurwa patsanurwa zvichienderana nezera rayo rayakadzvarwa.

Munorasirwa marara anobva kwakasiyana-siyana. Panetsanga dzakasvibira dzineruvara rwegirini.

Apa pamukova pebhiridhin'i nekuti pakanyorwa kunzi risepusheni. Mukati mepakanzi risepusheni munoratidza kuti mune mafaira emapepa. Futi pane mikova yakawanda wanda iripo apa.

Pane masora akaoma pozoita pakati pemasora akaoma aya pane masora eruvara rwegirini achiri manyoro nemhuka nhatu dzinoratidza kuti imhara dziri kufura hadzo dzichifamba dzichidarika nepanzvimbo iyi.

Idzi ishanga dzakamera parutivi rwebhirigi, pabhirigi apa pane munhu akatsika akapfeka mapushi matema. Muzasi metsanga idzi mune sora rinenge tsangangadzi riri kukura ririmomo

Vanhu varikuratidza kuti varikutamba. Ava vanhu vamwe vakapfeka zvakabvaruka, vamwe havana kupfeka hembe kumusoro asi vakasunga ma tayi, kumashure kune mabhana akanyorwa kunzi National Aids Council.

Pane miti miviri. Miti miviri iyi yakapindana. Umwe wacho waka kirosa wakaita mutete wacho wakaita mudhafu wacho wakango mira uri sitireti. Kumashure kwacho kune waya iriko ye fenzi yakakomberedza mukati. Mukati munoratidza kuti mune matombo aripo. Matombo mahombe chaiwo aida kuita kunge chikomo.

Pane mukadzi ari kupeyinda. Ari kupeyinda chidhori. Chidhori ichichi ndeche "yellow" asi chakapfeka hembe iri kupeyindiwa neredhi. Chinoratidza kuti hachisati chapera nekuti rimwe divi racho rehembe iyi ruchiri rwe"blue". Kumativi kune miti iripo. Mukadzi uyu akabereka bhegi.

Pane mombe dzakawanda dzakarara pasi. Mombe idzi dzine ruvara rwakada kufanana ndedzebhureki dzine nzeve dzebhurauni dzimwewo dzine nzeve dzebhureki asi dzine bhurauni mukati. Mombe idzi dzimwe dzine nyanga dzakamira imwe ine nyanga dzakavata, asi mombe idzi dzinoratidza kuti ndedzepapurazi.

Iri ibuilding re ZB Bank . Asi paside pacho pakanzi Harare Polytechnic. Pakamira mota mbiri imwe yeSilver neimwe yeMaroon. Pamberi pacho pakamira mukomana akabereka sachel . Mukomana uyu akapfeka jean rebhuruu uyezve akapfeka jazi rebhuru.

Iri ibundo rakamira. Bundo iri rava nemaruva, mamwe acho atoputika ava neruvara ruchena. Mamwe haasati aputika achiri akavhara anoruvara rwegirini. Bundo iri rine mashizha akati chenerukireyi kumusoro asi kuzasi mashizha ariko akasvibira.

Pane murume anoratidza kuti muvhimi, arikutatamura museve wake uye akaruma muromo wepazasi murume uyu akapfeka nhembe uye bvudzi rake harina kukamiwa.

Pamusika panotengesewa mapotaitosi, mapotaitosi akaiswa muzvisaga zvitema pane murume akapfeka hovhorosi. Hovhorosi yake yakacheneruka anenge anoshanda muchigayo, kune umwe murume akapfeka tisheti yakanzi(Cash Life Time) akapfeka futi netirauzi re(orange).

Monaki razara mari. Mari iyi mayusa mahandireti dhorazi. Apa panejira chena riripanze pemonaki. Mukati memonaki pamusoro pamari, pane zvimiswe zvemhuka zvinoshandiswa nen'anga pakushopera. Nemakumbo emunhu anenge wechirume akamira padhuze nemonaki.

Vanhu vakamira pa pathway yakavakiwa nezvitinha zvitsvuku nezvimwe zvitema. Pane mumwe akapfeka gauni revanhu va girajuweta. Kumasure kwakamira murume akapfeka hembe ineruvara rutsvuku , netirauzi ritema nekepi ye bhurauni. kumasure kwacho kune musikana akapfeka dhirezi nhema nemagogo ebhurauni.

Pane musoro wemotokari yakafa. Mumusoro memotokari umu mune munhu arimo akapfeka heti. Pahwindo remotokari pane chibage, majanga echibage aripo akabuditsiwa. Padhowo remusoro wemotokari uyu pakanamigwa posita rakanyogwa kunzi CCC.

Iyi indiro yebhonzo. Umu mundiro umu mune mupunga. Mupunga uyu une supu yenyama nemadomasi. Pamusoro Apa pane nyama yakafuraiwa futi mune mashizha arimo anenge esipaisi kana kuti koriyanda zvinoita kuti chikafu chinhuhwirire.

Vanhu vakamira pa bhasisitopu umwe neumwe akabata bhegi rake. Pane murume akapfeka tisheti ye orenji nejinhi re bhuruu akabata pepabhegi re girini. Pane motokari yeWish yeruwara ruchena nebhazi reruwara ruchena rakanyorwa kunzi "ZESA" .

Umu mudhorobha vanhu varikufamba umwe neumwe achienda kwaanoenda. Mune mabhiridhingi ,rimwe remabhiridhingi rakavakiwa nemagirazi. Pane musikana akapfeka hembe ineyero ne gireyi yakanyorwa kuti pink kaviri pamusoro nepazasi pamwe pacho pakanyorwa neruvara rutema pamwe pakanyorwa newaiti akabata pepa bhegi rebhuruu.

Tebhuru chena, tebhuru iyi ine macheya sikisi machena macheya aya ane makumbo maviri akamira kumasure zvakanaka ari sitireti kozoti kumberi kwacho ane dhizaini yakafonyokera mukati.